Enjojo eibiri ziriyo nizitambura emwe ni nkuru kandi obunyonyi bugiteekami aha mugongo endijo ni nto kandi enyuma y'enjojo hariyo emiti nyingi eine amataagi gakwatine ahaiguru.

Enjoki ziriyo nizitaaha omu kihumi kyazo ezindi nizishohora kandi hariho enjoki nyingi eziri omunda omu kihumi

Abashaija bari omu bwaato nibatega ebyenyanja omwe navuga obwaato na enkatsi ondijo akwatsire akatimba nakanaga omu nyanja Kandi enyanja ni mpango.

Emyenda mingi etarikushushana ehanikire aha mugoye hariho akaju k'ebibaaho kashakaize amabaati hariho n'emiti mingi migufu kandi endiijo miti mingi Eine amataagi maingi